Lanitra manga, trano lehibe miloko fotsy, seza manga maro mitandahatra, bozaka maitso maniry, rahona fotsy, latabatra mipetraka manakaiky ny seza, zava-maniry somary avo.

Henakisoa sy anana ao anaty lovia fotsifotsy. Laoka malagasy malaza, be menaka mavomavo ao anaty lovia maitso tsara ilay anana.